dangay xool sa activité lan la war a jar nga war koo def ci problème mu mutuelle yi nag loolu dafay indi jafe-jafe ci jigéen ñi ndax dangay dem di war a def di wut def sa <hesitation> demende crédit ñu dikk wàññi crédit bi te crédit man dama leen di wax toujours crédit bu bon bala ngaa jël crédit ba nga siy jot crédit doo xaar ba jël crédit muy nekk crédit bu bon bor bu bon avant ngay jël xaalis ba la ndax bor dafa am loo xam ne dafa lamboo ak moom <hesitation> mutuelle yi nag loolu mooy seen jafe-jafe ndax dangay dem léeg-léeg si mutuelle nga def sa demande crédit jamono bi nga xam ne moom nga war a jot ci xaalis bi doo ci jot beneen bi ci des muy jafe-jafe bu mag période bi dafa am sens ci leb ba <inhales> ndax man bu fekkente ne damay def opération tabaski nga xaar ba tabaski des benn weer nga jox ma xaalis damay échec su ma jëlee

wante yow mi nga xam ne dangaa war a def opération tabaski nga dem jël crédit diir bi jo diir ba nga ko war a jël weesu na kooku dalay échec loo ndax gis nañu ne <hesitation> kii mutuelle yi moom oyof na ci jigéen ñi ñoo gën a oyof ndax benn jege na te presque boo xoolee <hesitation> organes ya fa nekk yu ci bari si ñun lañuy bokk kon war nañoo mën a xam lan la bor bi li ci war a aju lépp wante périodes yi ñu koy jotee daal kooku mooy jafe-jafe kooku moom si lañu war a gën a
mais ba ci exemple bi nga joxe sànq jigéen bi nga xam ne même bu dee jaaykatu <hesitation> gerte bi ba lu mu yóbbu këram kooku ndax mën naa bénéfice woo ci <hesitation> financements yooyu ngeen di wax ak yi ngeen fi lim yëpp
<smacks lips> waaw xam nga damay damay continué rek <hesitation> <coughs> si ci Fatou Seye ba léegi su ci financements yi ndax foofu war namutuelle :frau xool dañoo war a xool finanacement yi yan moo ci nekk bor
waaw
ak yan financements la ñuy maye ndax <hesitation> jigéen ñi
kon maye am na ci
waaw am na yoo xam ne dañu koy maye par exemple buñu nee comme ñu wax ni <hesitation> am na yenn kuréel yi nga xam ne comme lu mel ni que ci ambassades yi lu mel ne que bu Canada lu mel ne que bu bu <hesitation> Etats Unis <hesitation> ak yeneen amba <hesitation> ambassades yoo xam ne ñu ngi fi am na ay xaalis yoo xam ne ma nga foofa xam ne ay projets yu ndaw ndawaan yi boo ko tëggee surtout mu jëm <blows air> si jigéen ñi ak ndaw ñi ñaare mën naa mën nañu faa joxee xaalis xaalis yooyu ñaare dañu koy dañu koy maye mutuelle :frau mën leen tuddee ay subventions lay lay doon yoo xam ne nii dañu la ciy dañu la ciy dimbali <hesitation> ak xaalis boo xam ne nii maanaam danga koy leb xaalis yi ngay leb nag ci ngay dem ci kuréel yi nga xam ne nii moom ngay mooy mooy mooy mooy leble kuréel yiy leble nag comme ni nga ko waxee banque yu mag yi la yi mutuelle :frau tuddee banque traditionnelles yi wala <hesitation> comme comme comme comme comme <hesitation> comme ni nga ko waxee LBA maanaam banque agricole wala lu mel ne que mutuelle yi comme mutuelle yi ñu limoon yi mutuelle :frau limoon sànq ñooñu moom dañuy dañuy dañuy leble léegi nag lan moo war ki nga xam ne nii mooy lebi Fatou Seye wax na ko xamal sa yëngu-yëngu waaye boo xamee sa yëngu-yëngu ba pare li ñu gars yi wax manal sa yëngu-yëngu mën gi ndax mën gi dacee am solo mën bi mooy lan mooy li muy tekki mooy lan mooy xam nga ne li ngay def lenn lenn lu ne ñaata lay jar soo ko xamee ba pare ka nga war a bu fekkee dangay lebi xaalis xamal ka ngay lebi xaalis lan mooy jëmuwaayam lan la bëgg ñaata la xaalisam di jar danga koo war a xam boo xamee ñaata la xaalisam di jar ba pare dangaa war a dem bul dem warooy yem rek ci kenn war ngaa seeti luñu wax benn ba ñaar ba ñett mmutuelle :fragale leen soo leen mmutuelle :fragalee soo parenga def li ñu tuddee shoping comme ni ngay dedfee shoping rek ci ànda ak say xarit
par rapport ak bi nga

waaw li bi la gën a arrangé
waaw bu dee xaalis boo xam ne itam danagy dem di bi ñuy maye la <smacks lips> war ngaa xam kay maye xaalis ba lan la bëgg lan mooy jubuwaayam lan mooy ay pexeem <hesitation> lan lay séentu su ko defee soo bindee projet bi yow ci boppam yàlla mën naa def mën nga caa mën nga caa jot
loolu mooy awukaay yoo xam ne nii jigéen ñi war nañu koo bàyyi xel benn mu mooy budee institution microfinance wala banque xamal lan lay jaayee xaalisam lan mooy jëmukaayam lan mooy mën-mënam
war ngaa xam ci budee <hesitation> bi nga xam ne nii biy dimbalaate la ci wàllu xaalis war ngaa xam moom lan mooy ñan la ñan la jëm xaalis bi ci ñan la jëm war ngaa xam <hesitation> ñaata la day war ngaa xam ay pexeem war ngaa xam ay jëmuwaayam war ngaa xam moom lan lay xaar buy joxe xaalis ba ba pare yii boo ko xamee rek yàlla mën na laa dimbali <hesitation> si xaalis yooyu nga mën caa jot comme li Fatou Seye wax xam ne yow danga mën nga sa sa sa sa ligéey te boo mënee sa ligéeyu boobu loolu danga ko war a ràññee te soo ko ràññee yàlla mën naa def ne boo jëlee xaalis rek bu mu ci mën di doon rek mën naa sax
<hesitation> <hesitation> <inhales> <hesitation> may fàttali mbokki auditeurs yi que ni <hesitation> United Purpose <noise> ci cadre projet tekki jigéen <inhales> <hesitation> émissions yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci RTS <hesitation> Louga <inhales> te USAID financé ko <noise> ci jàppale Jokalante ak Fapal <inhales> <hesitation> moo tax ñu leen di gindi alxames bu jot ñu ñëw fii <hesitation> indi benn tombu boo xam ne dinañu ci waxtaan ci kanam tuuti mën nañu leen ubbil téléphone bi yéen tamit <inhales> bu ngeen amee laaj yoo xamante ne di ngeen leen ko laaj directement ñu tontu leen <hesitation> numéro bi di 33 967 <inhales> 43 00 33 967 <inhales> 43 00 su ko defee ñu wey ak waxtaan bi <inhales> sànq wax ngeen si seen biir i wax ngeen ne xëy na ñëpp mënuñu ñoo bmutuelle :fraéficié wu ci formations yi waaye fii dafa am solo daanaka su ngeen ñëwee fii xëy na xeetu formation boo xamante ne ci nu mu gën a yaatoo la <inhales> <hesitation> wax ngeen seen biir i wax ngeen ne nit ki dafa war a xam moom d' abord moom ci boppam lu mu bëgg li mu bëgg ci ban source de financement moo la la la mmutuelle :fragool <inhales> mais loolu lépp nag naka ngeen di jàppalee jigéen ñi pour ñu am xam-xam boobu
waaw loolu <hesitation> lu mel ne Fapal <noise> foofu la taxawaayam gën a baaxee <noise> ci jigéen ñi ndax boo xoolee nit ñi pour ñu xam loolu <hesitation> nit ki nga xam ne dafa choix def choix wu activité am Fapal dakoy jàppale ci formations yi ndax Fapal toujours formation la <noise> formation dina ko formé ci activité boobu ba mu mën a géré activité am ba lépp loo xam ne war na si activité am bi dina ko mën a def <hesitation> bu la formé ba pare femme entreprenariat <noise> yi nga xam ne jotoon nañu ñëw formalisé woon kenn ku nekk dañu leen a defaloon ay busines plan activité bi ngay ligéey lépp xam nañu li li muy jar foofu tax na kenn ku nekk booy ligéey ngay dem ca banque ba di wuti xaalis wala mutuel ba la nga xam sooy dem danga xam fan ngay teg sa tànk <noise>

loolu dafa am solo taxawaay boobu moom la Fapal def muy taxawaay boo xam ne bu am solo la ndax jigéen ñi budee ci wàllum defarum saabu formation am na fi budee ci wàllum yarum xar yi <noise> defal nañu leen formation budee ci wàllu ginaar yi defal nañu leen formation activité yi nga xam ne jigéen ñi petits commerce yi commercial defal nañu leen formation <noise> budee kuy bay xeetu mbay ma ngay bay bu nekk defal nañ la formation def nañu formation pour kooku nga mën cee <noise> am fooy teg sa tànk ndax nit ki boo jógee ne damay def dara te <noise> xamoo fi ngay teg sa tànk rek dangay réer boo réeree nag danga dem ñu bari jigéen ñu bari dañuy ragal banque yi wante banque yi jaruñoo ragal ndax bu fekkente ne yow xam nga sa activité ak xam lan li muy jar ak jamono ba nga ko war a def xaalis boo fa jël danga cey am ngañaay <noise> wante doo ca perte loolu foofu la organisation yi baax ci membre yi ndax <hesitation> membre bi buy cotisé dafa am lu taxoon muy cotisé te cotisation boobu muy cotisé man li ma leen di wax rek sama mbokku jigéen ñi dem ci formation wala nga dem ci seminaire yi ñu jox la transport nga mutuelle :fraibbi kooku taxuñoo jóg xam nga li mutuelle :frau tax a jóg mooy jigéen mutuelle :frai nga xam ne dafa tëddoon di nelaw ñu yee ko ne ko jógal mu dem wuti lu mu ligéey formé ko ca la nga xam ne moom la soxla activité ba muy def ba mu xam activité bi fan la war a jaar li mu war a def lépp la activité bi li li li mu laaj lépp ci xam-xam ñu formé la ci xëy na boo ko mënul 100 pour 100 tamit danga ci mën 50 pour 100 <inhales> te dina am ñoo xam ne dinañ topp sa ginnaaw di def ay suivi ndax ñi ngi lay sa moromu jigéen ñi sax presque dama leen di wax naan suñu moromu jigéen ñi si suñu bopp rek daanaka ndax fu mutuelle :frau toogee mutuelle :frau ngi waxtaane suñu activité boo amee problème ki nga bokkaloon <hesitation> problème bi tey moo lay daal di trou kii trouvé la solution <hesitation> su ko defee ci biir loolu nag dina tax yow mi dina la may <hesitation> taxawaay ba sa activité bi lépp lu mu laaj même budee formalisé sax dinañ am na jigéen ñu bari ñoo xam ne jàppale nañ leen ba ñu formalisé seen entreprises su ko defee dina yomb ndax formalisé boobu dina tax lépp loo xam ne soxla nga ko ci mutuel yi wala banque yi ñu am kóolute xam ne yow kon lii li mutuelle :frau lay jox <noise> am na foo ko mën a dugal te <hesitation> dina tax lépp loo xam ne lu jóge ci gouvernement la wala leneen ñu reconnaitre la ndax nit ki bu defee li ko war ñëw jox ko li mu ñu defal ko li li ñu ko warloo boo deful li la war nag li la li ñu la warlool kenn du la ko defal moo tax Fapal dafay gunge femme entreprise yi ci ñu formalisé leen ak formation yu dëgër yoo xam ne dina tax lépp loo xam ne dinañ ko soxla ci wàllu entreprenariat danañ xam fan lañuy teg seen seen tànk dinañu leen gunge tamit ci mutuel yi xool mutuelle yi ñu leen di gunge wante nag gunge dañu ne àgg da caa baaxul nit ki boo koy gunge dafa war a am fooy fooy yem kon mutuelle ñi nga xam ne ñooy entre femme entreprenariat yi ñoo war war nañoo jóg di saytu di xool di càmbar mutuelle yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu zone bi ndax dama naan leen mutuel mën naa néew intéret nga yaakaar ne bii moo gën ci yow te fekk na booba baaxul ci yow néew interet taxul mu baax ci yow dangay xool sa ligéey bi nga xam ne moom ngay ligéey la mu dëppool bor ba boo koy leb war ngaa xam ñaata weer li may ligéey ñaata weer la laaj <noise> pour ma remboursé li may ligéey <noise> ndax <hesitation> buñuy xool garanti yi ñu fi fay def ndax dinaa ko mën wala duma ko mën ndax tey su ma soxla woon xaalis dem ca <hesitation> kii banque yu mag yi mën na ma faa soxla lu <hesitation> somme bu bare wante garanti bi ñu may laaj est ce que dinaa ko mën kooku problème la kon moo tax it lépp loo xam ne ña nga koy def rek dañu koo war a saytu xool mñgale mutuelle yi comme ni ko kii waxee càmbar leen xool yan interet lañuy teg lan moo ci teg ba ci assurances yi ñuy def ak bu ma amoon pro problème ndax bari na jigéen ñoo xam ne ñu ngi jël ay crédit <noise> di fay ay assurances te duñu xam assurance bi buñu amee problème <noise> xamuñu nan naka lañuy def ba assurance bi delloo leen te loolu lépp day am lu am importance loo xam ne jigéen ñi dañu kaa war a xam Ibrahima kàddu <noise> baa ngoog
voilà donc <hesitation> jigéen ñi dañu kaa war a xam ni ko Fatou Seye waxee <blows air> xam nga ni nag defe naa ni bokk na ci jigéen ñi nga xam ne avantage bi bokk ci <hesitation> lii di Fapal mooy que lii lépp dangeen di faral di waxtaan ak ñoom <hesitation> di leen ko xamal ñuy xam fuñuy teg seen i tànk waaye nag ba ci biir Fapal boobu ci boppam <hesitation> am na fa yaakaar naa ni ay <hesitation> genre ru micro <smacks lips> finance yoo xam ne ñu nga fa jigéen ñi di ci <hesitation> bénéfice woo bu baax a baax <blows air> ndax ñooñu tamit jigéen ñi <hesitation> donte mënut a faj seen soxla bu baax mais ndax ñu ngi gis seen bopp ci <inhales> microfinances yi nga xam ne ñu ngi am ci ci ci lu mel ne Fapal Fatou Seye
<hesitation> Fapal am na microfinance wante <hesitation> sunu microfinance ba tey problème bi ñu am mooy affaire ru agrément bi moo tax ñu nekk ci IFM bi ci lañu bootu bootu wante ñun Fapal lépp loo xam ne day dimbali jigéen rek dañu ko yemalewul ci biir Fapal ndax Fapal kuréelu organi organisation paysane la mbootaayu baykat yi lépp loo xam ne dafay jariñ jigéen rek ak fu mu mënti nekk moom jàpp na ne lii ab jublu ab kii outil am la jàppul ne Mecapel rek la jàpp muy jàpp ko muy outil boo xam ne day jàppale jigéen ñi ndax jigéen ñi barinañ te mutuelle yi

moo tax Fapal dañoo boole <noise> yéen i mutuelle lu mel ne Fadeg nord Fadeg Njambur astafurlah Fadeg njambur ña ngi ligéeyanteeg ak ñoom am na jigéen ñoo xam ne ni ñi ngi ligéeyanteeg ñoom Copeg Resog bi am na jigéen ñoo xam ne ñi ngi ligéeyanteeg ñoom ba ci crédit agricole sax <noise> am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi ligéeyanteeg ak ñoom ak mutuel yi nekk fii yëpp ñu ngi Pamecas <noise> am na ñoo xam ne ñu ngi ligéeyanteeg ñoom ndax buñu xoolee Fapal dafa nekkul ci benn zone rek Fapal booy xool <noise> commune yu bari la nekk <noise> ndax mu kër <hesitation> kër Mor Sarr ña ngi Ngën Sar ña ngi <hesitation> Léona Kell Gueye Ngidila <hesitation> Mbediène Bambeye ba <hesitation> Colom Fall commune yooyu yëpp <noise> Fapal dafee am ay membres
te membres yooyu ñun li ñu suñu <noise> yéene mooy kenn ku nekk fa nga nekk <noise> mutuelle yi nga xam ne jegena ak yow dañoo fas yéene li ñuy li ñuy li ñu lay waxtaan ak yow di la ko xirtal fexeel ba kenn ku ne ci mutuel ba la jege nga jéem faa xool ndax danga fa mën a ligéeyanteel ak ñoom wala doo mën a liggéeyanteel ak ñoom <blows air> looy dugg lu nekk nag nay leer ci sa bopp ba bu ëllëgee doo ci am jafe-jafe
ndax bor moom Fall la tudd wante fa Faye la sant
Fall Faye noonu daal nga ko tuddee
te ñun bëgguñu buñuy ànd nag suñu ànd bii ñuy ànd ak mutuelle yi dañoo bëgg ku ñu ci jigéen ju ñu ci dugal ne suñu <hesitation> jigéen juñu ciy dugal nga nekk koo xam ne ku am jom nga ku gëm li ngay def ba bu ëllëgee doo am problème ndax ñun suñu vision dafa yemul tey tey Fapal dafa am gis-gis bu sori te gis-gis bu sori boobu bu fekkente ne banque dalaa lebal nga dem <hesitation> tardé ñu lay dóor ay penalité bu ëllëgee la nga soxlawaat doo ko am moo tax jigéen ñi nga xam ne moom lañuy ligéey li ñu leen di xiirtal lépp kenn ku nekk bala ngay leb bor na nga xam la nga attan ndax léegi yaa ngi naan ndax kiy jaay gerte caaf mën naa bénéfice woo loolu kenn ku nekk daal banque xaalisu banque daal li ma ciy wax xaalis bu tàng jër la du xaalis bu sedd <inhales> <hesitation> kon seetal li tolloo ak yow jaaykatu caaf bi bu fekkente ne barigo gerte moo tolloo ak moom bu mu jënd di ko caaf
na yem ci njëgu barigo gerte

su ko defee rek duñu am jafe-jafe <noise> rek ci wàllu delloosi bi
d' accord <blows air> Ibrahima ak projet bu bees bii di projet <hesitation> tekki jigéen <hesitation> ndax gis nga ni <hesitation> walaa ndax am nga yaakaar ni <hesitation> lu jëm ci wàllu financement yi <inhales> dina am amélioration par rapport ak projet bu bees bii di tekki jigéen
waaw xam nga <hesitation> projet bi moom li mu mën rek mooy gindi wane <hesitation> beneen bi mooy que ne xam nga tey jii <hesitation> ci ci ci loolu mooy wane ak <hesitation> li ñu tuddee mise en relation

ndax kuréel yooyu di yëngu ci wàllu xaalis kenn ku nekk am nga <hesitation> yoon woo rëdd pour joxe sa joxe sa xaalis projet bi nag li mu mën mooy wan <hesitation> membres yu Fapal yi ak yeneen kuréel yi <hesitation> kuréel bu ne lan mooy <noise> ay jaaram fan nga mën a jaar pour mën a jariñu ci ci moom beneen bi ci des mooy mooy lëkkale